Ŋutsu kple nyɔnuwo yi kuteƒe, aɖaka le wogbɔ, amewo le avi fa, amewo tsatsitre le wogbɔ amewo hã tatitre le gama, amewo bubɔnɔ anyi, amewo do awu, kot efia be wole kuteƒe. Ame geɖe le avi fa, amewo hã wo mele adzidzɔ kpɔm o.

Amewo le volley ball ƒom, ame ɖeka do socks yellow ame ɖeka do socks white ame ɖeka tse do socks black kple nika black kple top white, wole court me, amerwo le bentsi dzi amewo le court me wodo afɔkpa.

Ɖeviwo le tɔme. Wole tsi kum, wokɔ bakɛti, ame ɖeka do awu blu, ame ɖeka do awu yelo. Ame ɖeka do awu blaki, ɖeka do eta avɔ, ame ɖeka do kuku kɔle tsi kum le tɔme.

Nyɔnuvi dó awu yibɔ kpli tra yibɔ bla wɔts laptop le eƒe ŋkume glas le egbɔ ele zikpi me glas xɔme wonɔ efofolapɛtɛ ele kɔmpita la dzi mia

Ŋutsu woameve wole barbering shop el ɖeka le ɖeka ƒe ɖa ɖe eye wodo awu yie woɖiɔ kuku. Ameke wole eƒe ɖa ɖe la eya tse kɔ avɔyia kɔ sa ɖe ŋu eye wodo nik trouser black.

Ŋutsu woame etɔ̃, wole edɔ wɔm. Woametɔ̃ pɛtɛɛ do awu ɔrɛndzi. Wodo kuku white. Wogado gaŋkui. Wole dɔ wɔm. Wole gakpo nu. Gakpo le woƒe domedome. Wole gakpo nu.

Nyɔnuvi ɖevi sɔe ɖeka kple ŋutsu tsɛ ɖeka wole nu ɖum le agba me, ɖevi tsɔ nuɖuɖu kɔ le ŋutsu ƒe nu me dem eye ŋutsuɔ le nu kom. Wole nu ɖum le kplɔ dzi le agba me.

Ɖevi sue woame adre wobubrɔ teƒe ale le xɔ ŋu. Ame ɖeka do awu brown, eɖe tse do awu green, eɖe tse do awu yellow, eɖe tse do awu brown, eɖe tse do awu black. Wole wobubrɔanyi ɖe step dzi.

Nuɖuɖu le plate me. Wakye, plantain, macaroni alo spaghetti, cabbage kple sabala. Wo katã wole agba gbadze dzi. Atadi hã le edzi.

Avɔwo sugbɔ le fii eye avɔ blu le eme, yelo le eme, redi le eme, grin le eme, blaki le eme. Nyɔnu hã bɔbɔnɔ fi mi le nu kom.

Nyɔnuvi la do “crown” ɖe ƒe ta eye wòdo awu “black”, wòdo “skirt yellow, blue”. Ame woame ve kple ame ɖeka tsɛ le eƒe xa eye wòwɔ asi le ya me.

Ame geɖewo tsitre ɖe fi mi. amewo kɔ mikro foni. Ame ɖe amewo do awu, amewo do kuku, amewo do awu yibɔ, amewo kɔ kpla kaɖi le le asi amewo kɔ nu le nu ɖe kɔ bla asi. Ame ɖeka le nu ɔom.

nyɔnuvi ɖeka bublɔnyi hele avifa ɖevi ɖeka le eƒa kɔme nyɔnuvi woameve title ɖe wodó eye wodó awu aŋko moto la nyigbã gasɔ la nyigbã

Teƒe ke fia, xɔ hã fia, adzidzɔ gale gema, eŋu fia, nu geɖe efia le fi. Amewo propatisi wotã fia le afi.

edɔwɔlawo titre ɖe fimi le enukom amewo dó awu yelo aneɖetsɛ dó awu ɔrɛnj woɖó kuku yɛ eye wóle eseɖim ameɖeka dó kuku red amevelia tsɛ dó kuku red

Nyɔnuvi la le kitsiŋ, ele nu ɖum, edo awu griŋ kple awu braŋ, ewɔ eɖa ɖe ta, ele kitsiŋ le nu ɖum. Nuɖuɖu le agba me. Agbawo ho le egbɔ. Mobal fon hã le gbɔ.

Afɔkpawo sugbɔ, eɖewo le braw, eɖewo le yelo, eɖewo le blak, ɖizayi woƒetɔ ke wowɔ le dzi. Eɖe tsɛ le rɛd, eɖe le blu, eɖe grin, eɖe le blu, eɖe tsɛ le yelo, eɖe tsɛ le blak.

Nyɔnu woameve, ŋutsu ɖeka wo pɛtɛ wotsi. Nyɔnu woameve do awu gbemumu kple trɔzã dzomafi. Ŋutsu hã do awu gbemumu kple trɔzã brown. Wole agble me. Wole nu dɔ wɔm le agble me.

Ŋutsu tsitsi ɖeka le ɖeviwo dome ele lati ŋudɔ wɔm. Ɖeviwo le wokpɔm. Ɖevi ɖeka medo awu o gake edo trɔsa. Ame Evelia ya tse do awu wo pɛte wogado awu gake ɖevi sue aɖe le eme eya medo awu o. wotsɔe ame tsitsi ɖeka tsɔe ɖe me.

Ŋutsuwo le dɔ wɔm le xɔ dai. Amewo eɖewo do awu blak kple awu ashe eɖewo eɖe tsewo do awu grim eɖewo awu blu. Ame gɖewo do kuku le woƒe do me wole edɔɔ wɔm exɔ dzi.

Ŋutsuvi bɔbɔ nɔ galɔŋ dzi do tsalewɔte, do awu, yibɔ, tɔpu yibɔ, daŋ tsɛ yibɔ, sola paneli tsɛ le egbɔ eye batri le egbɔ. Mobafɔŋ tsɛ le egbɔ, lapitɔpi hã le esi.